Kudhaya ndumurwa dzaifunda pashi pebvute, mvura ikandonaya pamweni pakhona adziuyi. Hino iye zvinei chingezi chati chakata dzaako katoo nembhatso dzakavakirwe kuti ndumura dzifunde. Mbhatso idzodzo dzinenge dzine zvihlayo nemabhenji, pamweni pakhona mabhuku ekutaticha ariyo.

Hino zvonei mukasvika muzvikora zvinofunda ndumurwa, maane zvihlayo kana mabhenji ende ndumurwa dzakufundawo dzeishandisa machini yechingezi vanoiti malepitopu. Ndumurwa dzotobva kona ikeyo dzakukona kureketawo nhechiyungu.

Kudhaya ndumurwa dzaifunda pashi pebvute zuwa reitaka, zvinezvi unowu kwaane mphatso dzofundirwa ngendumure dzakavakwa dziri kuti ndumurwa ifunde yakangwaririka, mphatso idzodzo dzine zvihlayo nemabhenji, ndumurwa inonyorera yakagara pachihlayo chayo.

Kudhaya ndumurwa dzaienda kuzvikora kundofunda pashi pebvute zvinezviunei patoakwawo mhatso ,dzokufundira dzinenge dzinemumvuri nezvihlayo nemabhenji. Ndomurwa inotatichawo iri pabhenji yakagarawo pachihlayo payo yeizwa kudakara.

Kudhaya ndumurwa dzaifunda pasi pemumbuti zuva richitaka ndongonya. Izvezvineyo dzatova nembatso dzakavakirwa kuti ndumurwa dzifunde, dzinenge dzine zvihlayo nemabhenji. Ndumurwa inofunda iri pachihlayo payo, yakasununguka yeidakara.

Kudhaya kuzvikora kwaifundwa ngendumurwa kwainga kusina zvihlayo zvekuti dzifunde dzakagara. Zvaifunda pashi pebvute zuwa reipisha pamweni pakona mvura yeinaya havauyi. Zvinezvbi unou chingezi chati chakata. Ndumurwa dzoakirwawo mhatso dzokuti dzoendawo dzeitodhibanisawo mutombo ndumurwa dzokura yakatongwara pamweni pakona yototatichawo manzwi echingezi.

Ndinobonga vanofundisa muzvikora zvinofundwa ngendumurwa ngekuti vanodzibikirawo zvokurya. Mukore unowu mvura aizi kunaya mumamuzi mune nzara. Dzimweni ndumurwa dzinotouya kuzvikora dzisina chadzarya hino dzikazopuwawo zvekurya apapo inenge yatodetsereka zvasiyana nekundogara kumuzi.

Zvinezvi uneyi ndumurwa dzakufunda pakangwaririka kutori nembatso dzinenge dzakatovakwa kuti ndumurwa dzifundire imwomo nyangwe mvura yanaya dzinenge dzeyifunda kusiyana nekudhaya kwekuti ndumurwa yaifunda pashi pebvute pamweni pakona mvura yakanaka hadziuyi kuchikora nekuti pange pasina mbatso dzokufundira.

Kudhaya ndumurwa dzaiende kuzvikora kobhuya ngano dzapedza ipapo dzodzoka kumuzi hino zvechingezi zvaayo mazuwa anya ndumurwa dzakukona kutatichawo mabhuku pamweni pakhona dzotokona kureketa ngechingezi.

Ndumurwa dzaifunde pashi pemumbuti kudhaya zvinezvi unowu mhatso dzinofundirwa ngendumurwa dzanaka ngekuti dzinenge dzine zvihlayo pamweni pakhona nemabhenji ekuti dzitachiye dzitatichire dziri pona ipapo izvozvo zvinoite kuti ndumurwa ifunde yakadakara ngekuti inenge yeifunda pakangwaririka.

Zvino dakadza kuona zvikora zvino fundwa nge ndumurwa zvakato vakwawo ngembatso dzakanaka dzekuti ndumurwa dzino funda imwomwo dzaka ngwaririka ende ndumurwa dzinokura dzaka ngwara ngekuti dzoto itawo mitambo iya yeku kandirana bhora kana kuto kabe imweni ndumurwa inoto kura yoto kone kukabe bhora yoto raramiswa nge bhora roro rayaka kona kukaba ichiri ku zvikora kwaino funda ikeyo.

Ngekuti kare kuzvikora izvi zvinofundwa ngendumurwa kwanga kusina mbatso idzi dzekufundira dzeifundira pasi pemimbuti zvinezvi unowu ukasvika kutori nembatso dzakamwarirwa dzimweni dzakona dzinongwarire mabhuku ekutaticha dzinweni dzakona dzinongwarire mikombe inenge yakatorwa nendumurwa pachikora chona ichocho.

Kudhaya ndumurwa dzai funda pashi pe mumbuti zuva rei pisha pamweni pakona pano fundwa panenge pasina ne mvura hino chingezi chakadai kuuya ichi patone mbatso dzaka aka wakwa dzeku fundira dzine zvi hlayo mukati pachikora pakona pano fundirwa pakatsiwe mbishi ino budise mvura yakachena ndumurwa adzicha batwi nge dhenda iya yekuchaya.

Kudhaya ndumurwa dzaienda kuchikora dzopedza ndonobhuye ngano, dzapedza kudaro pashi pebvute dzotopetuka kanyi. Hino zvinezvi kwane zviro zvechingezi zvofundwa. Kwane mabhuku ekutaticha ndumurwa yotatichawo yakagara pachihlayo kusiyana nekare paigarwa pashi pamumbuti.

Kudhaya ndumurwa dzaifunda pasi pomumbuti pabvute zuva reipisha pakati penduvhuya. Hino iyezvi unowu kwaane chingezi, ndumurwa yakufunda mumhatso dzokufundira dzinezvihlayo nemabhenji, inonyore basa rakhona rekuchikora ikweyo yakasununguka.

Kuzvikora zviya zvekupedzisira vantu vanosisa kuti vaendeyo ngekuti vamweni vanotodzidzira mishando yemanyara yakaita sekutsetsa vamweni vanotondo fundire kuite dhokodheya wemhuka, otouya otorape mwombe dzemuntaraunda vantu veitodetsereka ngemuntu ena uwowo wakabve kundofundira zveudhokodheya wekurape mwombe.

Vantu vanosisa kuti vaende kuzvikora zviya zvekupedzisira. Ikeyo vantu vanenge veifundira zvakasiyana siyana. Vamweni vanofundira zveudhogodheya. Vamweni vantu vanotofundire zvekutovaka mbatso. Umweni muntu unotoono atofundira zvekurime matimati kuitira kuti odzoka muntaraunda make, vantu vanorime matimati vakaibvisa zvisingaiti ngemuntu wona iwowo akaenda kuzvikora zvekupedzisira.

Kuzvikora zviya zvakaite sanakoleji vanthu vanosisa kuti vaende ikeyo vondofundira mishando yemanyara ingaite kunasire movha kana kunasire zvigayo pamweni pakona kana kubika.

Kuzvikora zviya zvakaita sana koleji, vantu vanosisa kuti vaende ikeyo ngekuti muntu obva ikeyo unongo otokona kunasire magetsi unonasire magetsi enharaunda. Vantu votomupavo mare eitotengavo zvekurya pamuzi pake kana kubhadhariravo vana muzvikora.

Kuzvikora zviya zvekupedzisira vamweni vantu vanotondofundire kurudza magitari vari ikeyo. Muntu otokona kutoimba nekuridza magitari. Apedza kudaro atotangavo zvake zvekuridza muntaraunda imomo eitobetseravo vaya vangavasingashandi ototi huyai muridzevo magitari, otovapavo mari votora voonavo kurarama ngemare yavanopuva ngemuntu akatofundira zvemagitare ena iwowo.

Vantu vanosisa kuti vaende kuzvikora zviya zvakaita sana koleji .Vanofundira mushando yemanyaray yakaita kusona ,kubika kana kuruke muntu musoro otobve kee muntu .Anootoruka vantu venharaunda votomupawo mari kuti atengewo zvekudya pamuzi pake .

Kuzvikora zvakaita sana collegi vantu vanosisa kuti vaendeyo kana vaona mare ngekuti ikweyo vantu vanofundira mishando yemanyara ingaita yekutsetsa kupishirira vamwnei vanofundira kurima matimati vouya mundaraunda vorima matimati veitengesera vantu.

Vantu vanosisa kuti vakawana mare vaende kuzvikora zviya zvakaita sana Univhesiti vosvika vofundira kugadzira mafoni vamweni vakhona vanofunda kunasira makombiyuta vaya vanenge veimabeura vopedzafuti vomavhara, otouyawo muntaraunda muntuwowo otobeurawo makombiyuta evantu vari muntaraunda umwomwo eitoonawo mari padoko padoko eitengawo zvekurya ndaramo yeitoendawo mberi.

Kuzvikora zviya zvekupedzisira ikeyo ndiko kunofundwa mishando yemanyara ingaite yekubika kana kutsetsa muntu obva ikeyo otonotsetsawo munharaunda mwake mwaanogara, eitsetsere vantu zvihlayo otoonawo mutuso wekuti ararame nemhuri yake.

Kuzvikora zvekuoedzisira zviya vantu vanosisa kuti vaendeyo avangaite madhodha kana varumbwana vomene ngavaende ikweyo ngekuti kunofundirwa mushando yemanyara vamweni vanokone kuruka musoro dzevantu vamweni vanokone kusina muntu otondorukawo musoro dzevantu munharaunda otoonawo mare yekutenge zvekurya pamuzi.

Kuzvikora zviya zvakaita sana koreji vantu vakawanda mari ngavaende ikeyo vondofundira mushando yemanyara vamweni vanotokona kutogadzire zvigayo vamweni vakhona vanotofundira kugadzira movha vamweni vanenge vachibeurawo mamushini echingezi arikushandiswa muzvibhedhlera umo izvozvo zvinoita kuti muntu aonewo zvekuita mundaraunda zvekuti azodetserawo mburi yake.

kuzvikora zviya zvokupedzisira vanhu vanosise kuti veendeyo ngekuti ikeyo ndiko kwaanofundira mishando yemanyara ingaite yekutsetsa pamweni pakona kupisira masimbi aya muntu obvawo ikeyo unoouya opisirawo masimbi munharaunda umwomwo otowonawo mare yekutenga zvekurya nekubhadharire vana muzvikora umu padoko padoko ndaramo yeiende mberi.

Vana vanofunda muzvikora zvakaita saana sekendari vanosisa kuti vakwirewo mabhazi kana movha, ngekuti vamweni vanohamba mumango wakareba osvika ikeyo otozwa hope aachato tatichi ootodzoke kumuzi pamweni pakhona unosongana nemabhinya mupato umu, hino tototu vana ivavo ngava bhadharirwe wo mare yekukwire movha vaone kundofunda vakangwaririka.

Kuzvikora kuya kwakaita sana sekondari kwakatonaka ngekuti madhokodheya anopota eiendeyo ikweyo veidetsera kuti vana veida kuita zvechidhokodheya unofana kutaticha mabhuku akadai kuti muntu asazonetseka oda kuita zvechi dhokodheya.

Kuzvikora zviya zvakaita sanasekondari kunofundwa madhogodheya anotouyavo ikeyo eibhuira antu anofunda kuti veida kuita hudhogodheya taticha mabhuku. Anobhuya nezveudhogodheya kuti usazonetseka voda kudzidzira zviro izvozvo vasvika kuzvikora zviya zvakaita sana univhesiti.

Vanthu vanofunda muzvikora zviya zvakaita sanasekendari vanodawo kubhadharirwa mare yekuti vakwirewo bhazi. Ngokuti hazvishandi kuti munthu unohamba mumango wekuretu osvika pachikora apapo unenge atoremba aachatotatichi ngokufunga futi mumango wokuzosvika kumuzi.

Zvikora zviya zvakaita sana sekondari zvakanaka ngekuti umweni munhu unotondo taticha mabhuku eudhokodheya ariipapo eitoende mberi otosara kuenda ku yunivhesiti akutoziya zvimweni zvinodiwa kuti munhu kutii aite dhokodheya unofanire kutaticha zvakadai zvinoite kuti ndhlondo dzemunhu dzikasire futi kushanda urikuzvikora izvozvo.

Kuzvikora zviya zvakaita sanasekondari zvitori nemphatso dzakavakirwa dzinongwarirwa mabhuku. Vanthu kana vapedza kukabe bhora kana kurumba vanombopota veienda kumphatso idzodzo veindoverenga mabhuku. Munthu unopedzisira akutotaticha zvanoda kuzoita mundaramo yake ngokuti zvimweni zvakona zvinenge zvakanyorwa mumabhuku iwawo

Vanofunda muzvikora zviya zvakaita sana sekendari vakutogarawo pazvihlaro zvavo ,kana pamabenji votoshandisa mishini yechingezi iriyo yavanoti malepitopu ,muntu unotofunda aripa lepitopu yake ,anotofundisa wakona une ngeongo bvunza mibvunzo vanhu votobvunze lepitopu yotobuye zvinenge zvabvunzwa ngemuntu wona iwowo arikufundisa.

Kuzvikora zviya zvinofundwa zvakaita saana sekendari vanofundiswa vakona vanotobhuyira vakona vari kufunda kuti muntu azokura weyide kuita zvewudhokodheya unofane kufunda zvakadai kana kuti atatiche mabhuku akadai kuti muntu akure asingazonetseki eyida kuita dhokodheya

Kuzvikora zviya zvakaita saana sekondari muntu unozosare kusvika kunana yunivhesiti akutokona kudhibhanisa mitombo kusekondari kona ikeyo umweni unozosvika kuana yunivhesiti okona kutotsetsa kana kushandise mishando yemanyara yakaite kurima matimati.

Kuzvikora kuya kunofundwa kana vantu vabva kuzvikora zveundumurwa zvinonzi ana sekondari vantu vanotobva kunharaunda dzakasiyana siyana vanotouya vamweni vanouya nezvekurya nezvekubika nezvekufuka veifunda pachikora apapo vakatongwaririka.

Zvikora zvakaita seanasekendari zviyani, zvine mphatso dzinongwarire mabhuku ekuti vantu vooda kutaticha, vanoenda ikeyo, veigara votaticha. Kana eeida kutaticha ngebhuku rinobhuya zveudhokodheya wotora bhuku rinobhuya zvoudhokodheya wotaticha.

Zvikora zvakaita sakayunivesiti zviya zvakanaka ngekuti zvine mhatso dzakaturikidzana kuende mudenga. Vantu vabva muntaraunda dzakasiyna-siyana vanouya veigara ipapo veifundira madhigirii avo eudhokodheya kana madhigirii ekufundisa vari pona apapo.

Vanthu vanosisa kuti vakaona mare vanondofundira madhigirii aya ekudhokodheya kana kufundisa ngekuti kuzvikora izvi zvana yunivhesiti munthu anofunda vakaningira pamuchini wake wechingezi imweni vanoiti malepitopu inoita kuti ndxondo dzikasire kufunga.

Kuzvikora kuya kwakaita sana Univhesiti vanthu vanosisa kuti vaona mari vandofundira zveu dhokodheya variikweyo ngekuti munthu akafundira zveudhokodheya ouya oshanda pachibhedhlera vanthu vanenge vodetserekawo eivabhuira nemuntaraunda kuti nhenda yakadai inorapwa ngemutombo yakadai vanthu votodetsereka ngemunthu wakaenda kuUnivhesiti.

Kuzvikora zviya zvakaita saana yunivhesiti vantu vanosise kuti vaende ikweyo ngekuti muntu unotondondo funda zvekutofunda zviyani ari ikweyo ende unenge akagara pazvi hlayo zviriyo zvechingezi zvimweni zvakhona zvinotenderera vantu veifundiswa vamweni vakhona vanotofunda veitoshandisamichini yechingezi yavanoti ma lepitopu izvozvo zvinoite kuti ndxondo dzemunhu dzikasike kushanda .

Vanthu vanosise kuti vakaona mare ngavaende kuzvikora zviya zvakaita saana yunivhesiti vondofundira mishando yekushandise manyara ingaite kutsetsa kana kusona munthu ouyawo muntharaunda otosonerewo anthu ndxubo otoonawo mare yekutengawo zvekurya pamuzi pake.

Kuzvikora kuya kwakaiya sanayunivhesiti kunoenda vantu vanoda kutora madhigirii ehudhogodheya kana madhigirii ekufundisa, kune mbatso dzakaturikidzana kuende mudenga dzinoite kuti vantu vabva kuntaraunda dzakasiyana siyana vagare pakangwaririka.

Vantu vaya vanoda kufundira zveudhogodheya vanosisa kuti vakaona mari ngavaende kuzvikora zviya zvakata semayunivhesiti. Ikeyo ndokwavanenge vechifundira kudhibanisa mitombo kuhloya dzimweni nhenda. Izvi zvinoite kuti muntu unode kuita udhogodheya hachatoneseki nokuti unenge akazvifundira kuzvikora zvakaita sana yunivhesiti ikeyo.

Zvikora zviya zvinofundwa zvekupedzisira zvakaita sanayunovhesiti zvakabanaka ngekuti dzine mhatso dzakaturikidzana kuende mudenga mhatso idzodzo dzinongwarira vantu vabva munharaunda dzakasiyana-siyana. Vauya kofundira mishando yekushandisa manyara ekuite kutsetsa kana kusona pamweni pacho kana kubika. Saka muntu akaona mare unosisa kuti kuenda kuzvikora ikweyo ngekuti nendxondo dzinokasire kushanda abva kundofunda kuzvikoro zvakaita sana yunivhesiti.

Kuzvikora zvakaita sana univhesiti ndikona kunoende antu vanoda kunyanya kufunda zveudhokodheya. Vasvike ikeyo vanonga voshandisavo michini yechingezi pakufunda kwavo. Pamweni pakona vanenge veitofundira kuti ntenda yakadai inorapwa zvakadai kana maenda muzvibhedhleya.

Vantu vakawane mari ngavainde muzvikora zviye zvakaite sana Univhesiti. Kuzvikora ikeyo ndiko kunotorwe madhigiri akaite ehudhokodheya kana okufundisa. Muntu otobve ikeyo ohamba muntaraunda umu otovhurawo chake chikora otofundise vantu otowanawo mari yokutenga zvokudya pamuzi kana kuto hambawo nemhovha.

Zvikora zvakaita Sana univhesiti vantu ngavaende ikweyo kunyanya Vaya vanoda kufundira zvehudhokodheya ndokwavanofundira kuhloya dzimweni ndenda veishandisa Mishini yechingezi pamweni pakona vanenge vachitoona kuti ndumurwa yakagara zvakanaka here mundani veishandisa mishini yechingezi.

Vantu vanosisa kuti vaende kuzvikora zvakaite sanaunovhesiti vanotofundira mishando yemanyara inoita kutsetsa kugohomera zvipikiri, otobva ikeyo muntu unotouya votokohomeravo zvipikiri muntaraunda umu kana kutsetsa. Eitoonavo mare yekutengavo zvekurya pamuzi pake.

Vantu vanosisa kuti vakawana mare vaendesewo varumbwana kuzvikorawo zvakaita sanayunivhesiti. Ikeyo muntu akabvayo, unenga afundira mishando inoshandiswa manyara yakaita sekutsetsa, kusona kana kurima matimati. Wadzokawo muntaraunda obhuyira vantu kurima matimati. Vantu votodetsereka ngemuntu wona wowo akaende kuyunivhesiti.

kuzvikora zviya zvakaita sana yunovhesiti zv inenge zvine mibhedhdha yakaturukidzana. Inongwarire vantu vabva kunharaunda dzakasiyana-siyana madhodha nendombi zvauye kofundire ipapo. Izvozvo zvinoite kutoti vamwe muntu vanogare kuchimani-mani auye eifunde kuharare. Ngekuti kunenge kune mhatso dzekugara ende muntu unenge akangwaririka ikeyo.

Zvikora zviya zvekupedzisira zvinozi ana Yunivhesiti vantu vanosisira kuti vakaona mari vanotofundire ikeyo ngekuti ndiko kunofundirwe madhigiri ekufundisa kana eudhokodheya. Hino anotofunde vamweni vakona vakaningira pamishini yechingezi iriyo vanoiti malepitopu. Muntu wakona unongobvunze mubvunzo vantu votobaya pamalepitopu awo votopingura zvabvunzwa ngemuntu wakona anofundisa.

Zvikora zviya zvakaita sanayunivesiti zvakabainaka ngekuti zvine mbatso dzakaturikidzana kuenda mudenga mbatsodzo dzongwarira vandu vanobva mundaraunda dzakasiya vauya kuzofundira mushando ingaita yekutsetsa kana kurima matimati.

Madhodha nendombi zvinosisa kuti zviende kuzvikora zviya zvakaita sanayunivhesiti kunondofundirwa mishando yemanyara, ingaite yekutsetsa kana kubika, ngekuti muntu wobve ikeeyo, unouya otsetsa muntaraunda imomo. Otoonawo mare yekutenga zvekurya pamuzi.

Vantu vanosisa kuti vaende kuzvikora zviya zvakaita sean yunivhesiti vondofundira madhigirii eudhogodheya ouyawo muntaraunta usahandawo pachibhedhleya eidetsera vantu maererano nentenda inenge yeinesa.

Vantu vanosisa kuti kana vaona mari ngavaende kuzvikora zviya zvakaita saana yunivhesiti kunenge kunemhatso dzakaturikidzana kuende mudenga, dzekuti dzinongwarira vantu vabva kuntaraunda dzakasiyana-siyana vauya kudzidzira mishando yakasiyana-siyana ingaite yekutsetsa kana kusona veigara ipapo.

Vantu vakawana mare vanosisa kuti vaende kuzvikora zviya zvakaita saana yunivhesiti vondofundire kufundisa vantu ouya muntaraunda ofundisawo ndumurwa kubaya michini yechingezi yavanoti makombiyuta pamweni pakhona ndumurwa inozokura yakangwara yafundiswa kubaya kombiyuta kana yotatichawo mazwi echingezi.

Vantu vanosisa kuti vakaona mari vaende kuzvikora zviya zvakaita seana univhesiti kuonotorwa ma dhigirii ekufundisa kana eudhokodheya .Vasvika ikeyo vanofundirawo kudhibanisa mitombo, pamweni pacho kuhloya ndhenda vachishandisa michini yechingezi.